Paɣaba n yɛ kali niɛma bi ʒirila tahapona bi zuɣu ni palli zuɣu n nyɛli loori nim ʒɛla nimaani bi sola chinchina bi nyoɣani ka yɛ nyingokoriti

Gamo n niŋ n saɣam yiya taabo dari yɛrigila nimaani duri maa puuni shɛli nahagbaŋ nyɛla zaɣ piɛlli sagbana maa sabigimi kpukpali tihi biɛla nimaani

Teebuli n ʒɛya buku pala teebuli maa zuɣu ti nyɛla dim bɛ kopu puuni gbanpiɛla nuu n bɛ bi paanu nyɛla din bɛ tahabili ni liɣiri pala teebuli maa zuɣu

bihi mini paɣasaribihi n zaya gbampiɛla n-nyɛ paɣasaribihi maa ka bihi maa nyɛ gbansabila bɛ kpahila chamsi n zali ni maani nachimba diɛmdi mi

Salo n laɣam bɛ duu paɣaba ni dabba n nyɛba duu maa puuni nahangbaŋ nyɛla zaɣ piɛlli di takoriti nyɛla diɣisi teebuli ʒɛla bi tooni ka buku nim pa di zuɣu nuchɛ baŋ din nyɛ zaɣ pati pala nimaa ni

Paɣa ninkurigu n ʒiya kuɣu zuɣu ka o ʒiya waagashe ka o chimda gbambili ʒɛla o nudirigu zuɣu kapu tamla pila zuɣu dari shɛbla di kpuna puuni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

Paɣaba n laɣam bɛ daabiligu shee bi gbubila pondi bi nuuni naanzuu biɛla di puuni loori biɛla bi nyaanga ka di nahangbaŋ nyɛ zaɣ vakaɣali gbansabila n nyɛ bi zaa

Paɣa ŋun nyɛ gbaŋsabinli n bɛ shitoɣu puuni o koharila chinchina chinchina maa ŋmahangbana zooya kali chinchina biɛni ka chɛ chinchini sora

ŋarima n tam kom zuɣu ka gbansabila bɛ di puuni kom maa nyɛla din galisi pam piɛɣu nyɛla din bɛ ŋarim puuni tihi nyɛla din ko n giliba

Bihi anahi n ʒɛ duu dundolini bɛ zaa nyɛla gbansabla bɛ gbibila kurugu tahabila bɛ nuhini bɛ yela chinchin nema dundolimaa nahingbaŋ nyɛla zaɣa dozim.

Paɣasari bili viɛlli ŋun nyɛ gban sabinli n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu kuɣu maa nyɛla zaɣ vakaɣali din di shim viɛnyɛla ka di ŋmahandbaŋ di yɛn ŋmani zaɣ nuɣso teebuli ʒɛla o tooni

Lora n bɛ tingbani gbibu shee zuɣa ka bi gbira loori din nuu nyɛ nangbani goŋ biɛla nimaani ka di nahangbaŋ nyɛ zaɣ dozim di naba nyɛla kuriti noli

Salo n laɣam ʒiya bi yɛla kali niɛma ka katawiya nim biɛla nimaani di nahangbaŋ nyɛla zaɣ ʒiɛ ni zaɣ nuɣso balibu bi gbubila salima suhi bi nuuni ka so chinchina bi nyoɣani

Paɣa ŋun nyɛ gbansabinli n ʒiri binyɛra kohara o gbubila kpama taabo dari biɛla o luɣuli zuɣu ka di ŋmahangbaŋ nyɛ zaɣ vakaɣali tia biɛla nimaani tahapoŋ ka o ʒira

Paɣaba ni dabba n laɣam ʒɛya tihi ʒɛla bi nyaanga bi gbubila ŋmana roba gbambihi biɛla nimaani ko biɛɣu dola nimaani

Salo n laɣam bɛ salima gbibu shee tandori biɛla nimaani kuɣusi din ŋmahangbaŋ nyɛ vakaɣali biɛla ni tihi biɛla nimaani yaɣari dola nimaani

Paɣasaribili viɛlli ŋun nyɛ gbaŋsabinli n ʒɛya o pilila dimaŋ zuɣu pindigu o sola chinchini salo ʒɛla o nyaanga bi puuni yino gbubila yɛduɣurigu

tiŋa ni m-bala tihi bela ni maani di nyɛla kpukpalitihi duri bela ni palli dɔla di sunsuuni loorinima tamla palli maa zuɣu

Salo n laɣam bɛ daani akatawiya bɛla nimaani kpakpa pala teebuli zuɣu kuɣu ʒɛla nimaani loori din nahangbaŋ nyɛ zaɣ piɛlli tamla palli zuɣu duri din nyɛ daabiligu shee ʒɛla palli nangbani yee

Paɣaba n laɣam ʒɛya diɛmdi kali diɛma bi sola chinchina bi nyoɣani ka lo tana bi shaha ni salo nyɛla bin bɛ bi nyaanga tingbani maa nyɛla mɔri ka nyɛ vakaɣali

Bihi bin nyɛ gbansabila n ʒiya bi puuni yino gbubila afi o pamdila o zuɣu o ʒila kuɣu bili zuɣu so ʒɛla zuɣu saa ka yɛ liiga piɛlli bia ʒɛla tiŋa

Bia n lɛri o baaba bindirigu paanu biɛla tahapoŋ ni tam teebuli zuɣu diriti pala teebuli maa zuɣu o baaba kpala ninkpara